Bakhaasi bataaru bekhaale khundebe iye kyimuuto ba'ambile tsi laptop tsaabwe khubikyele ,baleyisa litsune khumurwe, bakhaasi bano ilimo umuzungu mutweela nenga bekhaale balolelele umukhaasi uwikhaale khugaali khu laptop yewe

Basani bataru baliwo balolelele khu metsi inyanza ili imbalayi mutwela wa'ambile kumulobo mungono ali khuloba wekhale ali khuloba mu metsi balala tsindulo bemile u wikhale khu shirebe ali khukari balolelele munyatsa ingali.

Umwana umufiti ukwarile khateteya khewe khalimwo bwa'purple ni bwa'yellow ni bwa'green alikhutimisa kumupila kwepikipiki kumukhale khuluchewa khundulo khwenzu isi bombekha iye kamatafali asi aliwo kamabaale

Khanywinywi khali khawanga khalinyusile tsindaya tsakho mu panga khali khu pamburukha khesike bikyele byakho inyuma bili bimali ni kumunwa kwayo kuli kwa yellow khakurusile iburangisi.

Umusaani uli mu shisawa wakwarire tsingubo tsimali shamwalo ni shangakyi shene ali khu tureyininga bibyaana bifwiti mu shisawa bibinyaya kumupiila, bibyaana bino bya kwarire tsimbale tsa blue ni shangakyi shibesemu shilimo buwaanga.

Umusaani ukwarile t-shirt ye'blue ni mbale imaali wakwara ni tsingaato mubikyele ni tsi socks, wekhaale khupikipiki yewe wasambiile shikyele shitweela khupikipiki shindi shasambiile hasi, tsipikipiki tsindi tsili khundulo ni tsimotokha tsili khutiima khuluguudo tsingaali itaayi

Inzu isi ba'andikhakho bari MTN Uganda number one network bakyiyakha irangi ya yellow ,tsipikipiki tsya pakingile iburangisi weyo ni tsimotookha, bandu bali khukyenda ni lugudo ifuula yapile anzye arerere

Umusaani uwukhe khutikiyi khwenzu yewe warele awo shi shalani ali khusona tsingubo, umusani uyu wakwarire i saati iya light blue wakwarire mugagawale mubikyele tsibafu tsili awo tsibili khundulo imbofu imbesemu ni.

Umundu umusaani wemile wakwarire isaati yewe iye kamakhono kamaleyi isaati yino ilikho kamafugo ka mawanga wakwarire ni imask imali i munwa wewe litsune lili khumurwe li leeyi walolelele.

Umusaani ukwalire ikofila i'mbesemu ni t-shirt iyewe imwaanga ni longi jinisi wakwalire ni tsingaato mubichele wasitamile ali khukhwoosha bichuma byewe byesi khukholamo kimilyango ni kamadinisa ali khurambisa kamasanyalazi ali khukhwoosha a'bundulo we'nzu

Babaana bakaali bemile luwande lwa taayi lweli dini lwe inzu isi bombekha babonekhanile mwi dinisa lyesi bakharamo taa, inzu yi ili iye kamatafali bakhupa pulasita khundulo muli busa sibaramo lindinisa taa abaandi bekhaale mukaari abandi bekhaale mwi dinisa balolelele.

Tsinzu tsiliwo tsa permanent bakhupa kamabati ka green khungakyi, shishiko shili iwo bashombekha ni kamatafari khungakyi mbakho kamabati ta inyuma we tsintsu itsi bamwatayo takataka umungi ni kametsi kayirengekherayo bukyafu bukali ya simbaka nimu.